issi bitanee uttidaagee ha sohuwan diyaagee taassi beetees. a kushiya bolan maataykka des. miizzatikka aqon eqaageeti a matan qassi doosona.

Issi issi cima asaykka qassi keehippe mattottisiyaa ushshaa uyiyoogan mattottidinne agiyan yaanne haanne ganddigaariiddi haniyoogaa be'iyoo wodiyan keehippe deexedsinne pokkoyisses.

A hayttay mata meraa malatiyoogee diiccidi sa'aappe keehi xoqqi uttagee beettees. ha mittaa sunttaykka maali maataa geetetti xeegettees. a miyiyaan qassi asay eqqiis.

Keehippe lo"o hanotan oosettidi puulattida gimbbe keettaa miyiyaan de'iyaa kaamiyaa ogee yaa baanawu haa yaanawukka keehippe injjettidaagaa gididaagee ayba lo"ii!

Issi karetta caammay a sooleekka bootta giididoogee issoy zin"iin issoy qassi bonggottidi soole kanchchee beettiyoogee keehippe lo"ees. i uttido sohoykka bootta.

Issi shooqa gidon naa"u gastta asati shiishshiyo wode gakkido gaashshiyaa cakki cakkidi issi bolla dooride qassi issippe zorettide de'iyaageeti beettoosona.

Nu woosa keettan dumma dumma muuziiqqa miishati de'oosona. Hegeetuppekka issoy qeera gitaariyaa gidiyoo wodiyan he gitaareekka qassi kaa'iyoode lo''iyaa cenggurssa immees.

Wogga giyaa giddon dumma dumma sunkuruutoy, tuummoy, timaatimee dumma dumma qommo kattaa mal'ettiyoobati, samttay, maxinernne hara corabatikka ha sohuwan bayizettiiddi de'oosona.

Kaamee bululidi biyoosan zambbaabay diiccidi loytti uttidosan ya baggaara xooqqa keettaa bolli keexxettida keettay de'iyaagee de'ees. ha baggaara issi maakiniyaa adhaydda de'iyaara beettawus.

Cora naati kushe kuwaasiya kaa'iyageetinne qassikka gaxaara eqqidi eta xeelliyageeti beettoosona. Etappe guyye baggaara qassi dembbayinne saloyikka diyagee tayyo beettes.

Daro wode azinay machchiyo ekkiyo wode muuzeti issi mala maayuwa maayiyoogan bantta mushuratu gallassa loyittiyoogan issippe kaa'iiddinne hombociiddi pe'idi omarssan so simmoosona.

issi bootta kaamiyaa ba giddon de'iyaa lambbay wurido giishshawu hara lambbaa duqqiyoo sohuwaappe duuqqada baanawu giiga eqqidaaro ha sohuwaan bee'idi de'ettees.

nu biittan erettida hinxooxo deriya huuphiyan beettiya asay shemppiyo woykko wogaaba beanawu biyosan wolaytta keettaa bolan xaafetida xifatee keehippe lo'ees.

ha sohuwan diya Godaree qassi asaa saxxanawu pude qooriya essidi qassi appe sintta bagaara diya hara dumma dumma karettaawu baqqidabatakka besees.

issi keettappe sintta baggara eeqiida issi naa7ay beettees. He naa7aykka karetta suriyaarane karetta shurabiyaara mayiddi uttiis. he naa7appe guyessaa baggara keettaykke beettees.

Amaara biittaara yelaga macca naati baalay gakkiyoo wodiyan bantta huuphphiyaa pujlayi ekkidi kiyiyoo wode he huuphphiyaa oosoy etaara keehi lo'ees.

Toophphee wotta annaciyaan alamiyan keehin eretees. Hageeti wootta annacciyawu luxxidi anjjettida yelaga naatane eta luxisida asttamaretta besees. Ha ogiyan yeletta wonttonawu giigisosona.

naa'u orde asati kaqetti utaageeti bantta boli cora xuufeta xaafidi beetoososna. qassi ha xuufee bessiyoy attumatettaa geeshshatettaa yaagi odiyaagaa malatees.

Qoodan keehippe cora gidida puulayanawu go'iya miishshay kaaraa bollan, godaa bollaninne sa'an de'iyageetu matan issi xarapheeza malatiya buqurayinne oyidee de'es.

Hagee nu misiliyaan be'ide de'iyoogee issi kaamiyaa giddonne kare bagga buqurata laammiyooga bayzziyo suuqe keettay de'iyoosa gidishin dumma dumma buqurati beettoosona.

Naa"u macca naati tokkettidda shuchchaappe miyiyan miyiyan eqqidi xeelloosona. Issina bootta addussa qamisiya maayaasu issina qassi qantta qamisiya mayada kootiya gujjaasu.

Deree xoqqu giidi garssaara soosoy muqqaqiyaa malattiyaagee beettiyode maccanne attuma zanaqanchchatti toophphiya banddiraa oyqqidi bootta issi mala shuraabiyaa maayidageeti beettoosona.

Ha giddon hariyaa zal'anchchati erissidoogaa mala gidikko hariyaa gatee giyan keehippe gujjis giidi asi ubbi haasayees shin aykeenaa gujjiinee asay hagaadan haasayiyoy?

Issi bitanee bolla baggaara maayido kootee wollaytta dunguzzaa, qassi garssa baggaara maayidoogee bootta mera shamiishiyaa. appe guyye baggaara qassi salo mera goday de'ees.

Boorissaa giyo qeeri doozay beni wode asay uloy sakkikko melissidooga taman xiixxidi coommiko agissees giidi amanettees shin daro pilggetay hagaa zemppissena.

daro banccoy mokki beettiyo deree beetees. haderiya boli qassi daro boncco malatiyaa hara dozzatikka beetoosona. eti keehi daro lo'iya haytaa kesoosona.

Nu heerara diichchee woykko di'oy biyoosay giigetibeenaagaa kaalidi iray bukkiyoo wodiyan wodiyan di'oy asaasoo geliyooga asaa keehoppe waayisses. Hegaa hegaa nu ambbaa ayissiyaagee xeeliyaakko keehippe lo'o.

Asaa naati bantta huuphiya binnaanaa qanxxanaasi go'ettiyo naa"u baggaarakka qaratti uttida maqasiya yaagiyo buquray de'iyaagee asaa binnaanaa gidin harabaakka qanxxanawu maaddes.

Toophiyaa Orthodokkise Ammanuwaa Kaalliya Yarati Woosa Keettaa Sinnttan Ammano Baala Bonchiidi Beettoosona. Qeeseehuuphiya Bootta Qacidi ba Bolli Zo"o Adil'e Meranne Maata Mala Maayiis

Issi jagiira keetta diyage ba yuushuwankka qarxxaara keexetti uttidaagee diyagaassi emere naggaara keehi coranne wogga gidida uuttay de'ishin kare baggaara arssay de'es.

Atakiltte qommo gidiya timaatimiya teeray saaxiniyan saaxiniyan maaraara dooretti uttiidaagee beettes. Hageekka kattan yeggin gidin barkka kattin iita pala mal'es.

Nu heera issi ha giddon dooyettida katta keettay diyaagee qamaappe ichchshu saate gakkanawkka dooya uttiges. Hegaa kaalidi issi issi oosuwaa oottiiddi qamissida asaykka daro mettotennan miyoobaa demmi agges.

Beni wode ganddattiya heeratun asay maayuwa yegganawu, haattaa tiganawu dumma dumma buqurata yegido go'ettanaassi maadettiyo buquratuppe issuwa gidida baattay Hagan beettes.

Ne biittaara yelaga mecca naati benttana puulayanaw dumma dumma aleeqo miishshata go'ettiyoogee erettidaba. Hegeetuppekka issoy hayttan wottiyoo worqqaa gidishin he alleeqoykka etaara keehippe lo'es.

Issi huuphiyara adusa maccaara kutaa maayada eqqaasu. ippe guyessan ay oottiyaakko eretenna cora asay dembban laatiis. macaasee doona achchan de"iyaaga sunttay aybee?

'Afrika toho kuwassiya kassanchchatu cita, Morokko biittan' yaagiya erissuwaa xifatee lo"o magalashshuwa bollan kaqqeti uttidaagappe haddirssa baggan hara malaatay de'ees.

Yuushoy karetta gidido gidduwan qassi xade baggaara kuwaasse he kuwaassiya bollan qassi yeechchay gidduwan qassi wolayitta banddiray de'ees. Ha malaatay aybaa qonccissii?

Afikkadossiya ayfiyaa maxidi teerisidi wottidooga bayzzanaw shiishshi wottidoogappe issi ayfiya phalqqidi bessanaw wottidooge de'ees. He ayfikkadossiya meraykka maata meray de'iyooga.

Kaamiya ogiyara cora kaamee haa simmi yiiddi diyagee beettes. Qassikka guyye baggaara shuchcha keettay beettes. Qassikka dozzati gidduwan gidduwan doosona.

Kase nu luxiyoo wodiyan nu luxetta keettan keehi aaho dembbay de'es. He dembban nuunikka nu shemppo wodiyan he dembba keehippe alaxxeetes.

Issi maata mera kanchchee tiyetti uttido sohuwaan giddo giinan bootta mela sohuwaan hara qassi mata meran layin yaagiyaa xifatee xaafetti uttiis.

Bolla bagga meray salo mera gidiyoo wode giddo bagga meray qassi bootta gidishin wurssetta meray qassi zo"o gidiyoo wode bootta meray de'iyoo sohuwaan keettaa malaatay de'ees.

naa''u curqqati uttida caamma issi diran wottidooga issi caamma shammanaw wolqqay baynna na'ay de'iyaage ekkanaw koyyidi a matan eqqidi yaanne haa xeelees.

Ha bitalanee kase oroomiyaa dalgga manttiyaa kaalettida a sunttaykka lamma magarssa getettiyaa keehippe bonchchettida asa. Ikka qassi ha'i keehippe lo"iyaa maayuwaa maayi uttiis.

Issi shooqan muuzzenne uuttay de'iyaagappe ushachcha baggaara qassi wolaytta keettay de'ees. Appe sintta baggaara qassi dumma dumma masuko qumatikka de'oosona.

Cora attuma xeessappe garssay beettiyo asati qoomettidi yexxiiddinne duriiddi beettoosona. Eti maayidonne gixxidobaykka bootta shuraabiya, dungguzaa, wottidoy qassi boottanne karetta caammaa. Eta miyessan dunkkaane beettees.

Toophphiya biitteen de'iya dalgga manttetuppe issuwa gidiya somaaliya dalgga manttiya banddiray misiliya bollan beettees. Ha banddiray bolli gaameelaa misileekka de'iyogee qoncce

wolaytta dichcha toho kuwassiya ka7iya citatti aysi issi sohuwa shiiqidi eqqidona? etaa giddope laataammanne oyddu qooday de7iyo shuurabbiya maayidaa kaassanchchaa sunttay oonee?

So giddon wottiyoo guyyiyaa mela caammay a meraykka karetta gididoogee beettees. ikka qassi garssa baggaara herega milatiyaa sohuwaan uttiis. ha caammeegaateekka daro.

mattaa koottay hai wodiyan asay mattaa oyqqanawu maadiyaagee hagan oydday beettees. assi harsa bagay adile ciishsha malattiya meray diyooge mitaa bolan uttiis.

" Gifaata yettaa " yaagiyaa xifatiyaappe haddirssanne ushachcha baggaara naa''u naati wolaytta wogaa maayuwa bantta bolli xaaxxidi wottidi xeellidi de'oosona.

Kalttaa ayfee qassi shalkkiyaa ayfee dumma dumma madooshshay maarara sa'an asay shammanawu sharaa bolli hiixetti uttidagee beettees. eta gateekka hegaadan darenna.

Corati utta kuttuwaa heemidi dichchiyoosaa qassi a phuuphuliyaakka bayzzidi go"ettanawu maaddiyaa kuttuwaa murutisiyoo sohoy daro macca nne attuma kuttuwaa oyqqi uttiis.

Boyinaanne donuwaa piiti kattoogaa bashiyan qunxxissidi gidduwan shaatiyaara qawu'e bambbarya daaxxoogaa masoofiya bollan sayiniyan yeechchaa qaraassan wottoogee beettes. Qassikka xeelliyidee ma ma gees.

Issi na'iya kushiya gakkiya Wolaytta hade kootiya maayada eqqaasu. Ha na'iya wottido caammay bootta gidiyo wode gixxido bolaalee qassi karettaakko baqqiyaaga.

eraappe koyroy xoossawu yaayitoogaa yaagiyaa xifatee mata meraa bolli boottaa machchaallan xaafetti uttidaagaa nuuni bee'idi de'oos. i qassi kaqettidooy gimbbe shuchchaa boollaana.

Keettaa karee keehippe gal"idi qishi uttiis qassi ya baggaarakka ha baggaarakka keettay dooddi uttiis. ogiyaa sinttan qassi korinttiyaa wodoroy bolla baggaara corattidi biidi uttiis.

Asaa naati maayiddi kiyiyoo dumma dumma maayuwuaa sikkiyoo maashshinee de'ees. Ikkaa bottaa giddidi haraa bottaa wotiyoogaa bollan uttis. He bottaa yuushoykka adidhdhe cishshaa meraa.

Issi aaho goshshaa giddon eqqida goshshanchchay ushachcha bagga hashiyaaninne haddirssa bagga hashiyan tookkido goshsha miishshati aybee aybee? Gooshsaappe hefintta baggaara aybi beettii?

Heezzu gita asati puula mayuwa mayidaageeti beettoosona. Etappe guye baggaara qassi kaamee eqqidaage beettees. Etuppekka naa"ay macca gidishin issoy attuma.

Asppaltee beettees. Ogiyaara baydda de'iya issi salo mala meray de'iyo kaamee beettees. Qassi eqqi uttida birata bollan kaqqeti uttida Toophphiya banddiraykka beettees.

Nu heeran wolaytta keettaa keexxiyyoo wodiyan he keettaw gidduwan eqqiyaa tuusaa essanaw qoodan guutta asay yiidaagaayo he tuussaa essanaw eta deexxeneeshsha?

Issi suriyaaranne qassi issi shuraabiyaara ha nu be'iyo sohuwaan sa'an zini"i uttaagaa be'ettees. Suriyaa meray adil"e ciishsha mera gidishin qassi shuraabiyaa meray salo mera.

Asay bagaden gaden tokkido boynaa bookki bookkidi giyaa ehiyoogan bayzoosona shin he asati giyaa ehi bayzziyoogaappe banttawu son miyaaba gidiyaakko lo'o gidennee?

Beni nu guuttatettan de'iyoo wodiya nuso aaway wolaytta sooddoppe odi bessaa shammidi ehiidoogaa beiyoo wodiyan irmootiyaa giyoogee de'iyaagaa ekkidi laammi laammidi be'eettes.

Issi arsa na'iya ba huuphphiyan addussa arttiya dadettada bulla shuraabiya maayidoogaara uttidaara de'ishin qassi ippe guye bagaara keehiippe lo'iya ciishshay dees.

Wolaytta layttaa laamiyaa baalaa gifaataa giyoogaan maccay attumay ba dulliyaa qaattiidi duriyoogaappe harabaa erenna. Asay keehi lo"iyaa maayuwaa maayi uttidoosona.

Dembba sohuwan hemettidi de'iyaa miizza meray daro qommo gidiyo gishshaw hega miizzaa heemiya asay baaga baaga shakkidi eranaw wayyetene ?

Samaayye buquran paranjja kuttee phuuphlle deyage beettes. Ha phuuphulleekka qassi bolla gimbbiyanne kooliy quma qommotuppe issuwa gidishin daro asay a doses.

Qooddan ussuppun biireti heezzay karetta heezzay haatta mera gididi usupunawukka bolla baggaaranne garssa baggaara tuchay diyoogeeta. eta matan harabi aybikka baawa. guyessaykka bootta.

Puulati uttida keettaa wuyyigee de'iyagan xarphpheezaynne uttiyo wonbbaray de'ees, keettaa giddon eexiyaa xomppee de'ees. Machchallaykka beettees. Dumma dumma meraykka zo"oynne adil"e ciishshaa malatiyagee de'ees.

Issi keettaa giddon dumma dumma buqurati karttooniyan maaraara pude xekkan xekkan dooretti uttiddossona. Haattaara kummi kummi uttida haylandeekka pesttaale giddon de'ees.

Toophphiyaan wanggelaa misirachchuwaa yootiyageta beidi deetees. Hageetti Goda Xoossaa ammanidi attibena nagara deuwaara sioliyawu beenamala attoettay nu godanne nu xaliyaa yeesusan deiyoga markkattoosona.

Na'ay bulla shuraabiya kushiya gakkiyabaa maayidi jinssiya yaagiyo ha"i wodee ehidoogaa gixxidi bari sinttan kuttuwa shammidi yeggiyo koottaa wottidi eqqiis.

Issi tukke keettaa kare baggaara asay uttanawu maaddiya cora qeeri lasttiqe oydeti de'oosona. Ha baggaara qassi issi eqqida motoreekja dees

Keehiippe lo'iyaa wolaytta wogaa maayuwaa bulukkuwanne zamaana maayota maayidi maarara uttidi keehiippe banttana aleeqqisida maccaasati beettoosona. Etappe daroti bantta bantta kushiya xaaxxidi wottidosona.

Issi huuphiyaarakka qarccucha gidida na"iyaa guyyeera maata mala zemppiyoogee de"iyoo oydiyan uttada ba sinttan wogga maxaafa wottada xeellaydda diyaara beettawusu.

Dumma dumma zamaana mittappe poxerridi oosertiya furnichchere oydderri uttanawu xeellanawu keehin puulatosona. Hagee uttanawu maadiyaa oydiyaa gidishin a giddonkka isiponjje deiyoge a dummayees.

Issi yelaga na'ay issi huuphiyaa giigissiyo kifiliyaa giddon uttidi bari binaanaa ciirissi simmidi bana heregan xeelliidi de'iyaagee ba qooriyaan masqqaliya wotti uttiis.

Keettaa pittiya zammana maashine de'iyaaga issi na'iyaa oyqqada keetta giddon yaanne haanne yuushshuwaan miiriqay de'iyaaga denttaydda de'awusu shin I sunttay oonee?

Korinttiyaa wolqqaan keehippe so giddoy poo'iyaagaa bolli cora lo"iyaa oydiyaa wottoogee puulaa keehi gujji uttiis. Keettaa giddon kushiyaan osettida maata meraykka eqqiis.

Issi keettaa giddon keehi puulatti uttida dumma dumma meraara diya magalashoti kaqetti uttidaageeti xeelliyode keehi lo'ees. Ha baggan qassi uttiyo sohoykka de'ees.

Naa''u yelaga attuma asati bollaa kallo de'iya kaamiya bollawu kiyidi mittaa caaniiddi de'oosona. Ha naa''u attuma naatu giddoppe issoy danuwa daafaappe asaa naagiya xaacetu maayuwa maayi uttiis.

Worqqaa bayzziyaa keettay dumma dumma worqqata worqqay mooretennaadan naagiyaa puullattida kaqquwan woottidosona. worqqay loytti beettiya heregaykka geeyidi worqqaa phoolisidi bessees.

Naa"u musule biratappe gidduwaan issi meqqetay deriyaan gam"idi miiriqatti uttiidaaga issi boottaba bolli wotti pootuwaa denttidooga be'iyoode ayfiyaan xeellanaw ufayssena.

siiniya kummi uttida bicca meray diyobay sa'an gukki uttiis. qassi a matan mittay sippi giidi diyaba boli hagan gukki uttiis.

birhaaanu maatemmiya yaagiya xifatee hagan beetees. qassi ikka asaa naatussi qassi keehi lo'iyoogaappe aadhidi daruwa maaddiyoy ha keettaa godaa malatees.

Wolayttan gifaataa laytta laamiyaa baalay bonchchettiyoo woddiyan dumma dumma wogaa qonccissiyaa qumay ka'iyoogee erettidaba hegaaka harasaapp shoobettidi xeegettida imatta asay miyoode keehippe mal'es.

Wolaytta soodo yunburshshiyan diya miizzaa heemiyo keettaa giddon diya sohuwan qashetti uttida suuppa maratti issippe maatanne kataa miiidi hagan de'oosona.

Daro bishkkiliitiya toggidi bantta huuphiyan zammaana qophiya wottidi issi mala mayyuwa mayidi yaanne haa xeelliddi diya yelaga attuma naati beettoosona.

Karetta jabanay, siineenne siniya wottiyogee, sukkaareenne sukkaariya bollan eqqida mankkee, jabanaappe sintta baggaara cuwaa tullu giya ixaanaynne ixaanaa cuwayiyogee issi samppa malatiyabaa bolli uttiis.

Gojoba bambbareenne qeeri bambaree hiixettida bootta sharaappe sintta baggaara de"iyaa sharaa bollan de'ees. Hegaappe ya baggaara qassi halakkoynne santtay doorettidaagee de'ees.

Bashiyan oyta uukiyooge buddena tigiyooge keehi lo'iyaba shin tana oottanaw metes gaada ta aayessi odin ta aayiya tana hanqqetada ba gaada goodogee likkee?

Macca naati bantta puulaa naaganawunne qassi bantta giigido azinaappe cilooshaa ekkiyobaappe issuwa gidida hayittan wottiyo migidoy keehippe lo'iyaagee ha sohuwan de'es.

Nu heeran issi mittaappe dumma dumma so miishshata medhdhiyoogan erettida keettay de'iyaagee asaassi so miishshata keehi hiraysso gatiyan medhdhiyoogee eta kessiishsha?

Kuwaasiya kaa'iyo dembban daro kaassanchchati beettoosona. Eti mayido mayuwa meray shuraabiyagee adil"e ciishshay mala gidishin ubbayikka issi tohuwa pude dentti uttidosona.

Issi issi ushsha keettatun bayzettiyaa ushshatussi eta gatee keehippe al"o. Gidoppe attin issi issi miishshaara de'iyaa asaykka qassi he ushshaa keehippe go'ettes.

bazzo heeran daro maatay mokki erena gishshaw lo''o carkkuwaa demmanaage keehippe metiyaaba gidishin qassi uyyiyo haattaykka eessuwan beettenanne uyyanawukka mal''ena.

Issi bitanee shooqa hiddon naa''u kushiya duge yeddidi eqqi uttiis. Ha bitanee zo'ana ekkiya manaaxxiriya bari sinyyan xoqqu ootti wottidi zo'o shamiziya maayidi aaho suriya gixxi uttiis.

issi aaho daashsha mitta garssan coraa naati issi mala maayyuwaa maayyidi uttidaagetuppe naa''u asati sintta baggaara eqqidi haassayddenne eta qofaa siyyidi de'oosona.

Issi keehiippe lo'iya derettinne, zumattine shaaran kamettidi cuwattidi diyo sohoy beetishin ha bagan solkkoka aaccay de'iyo dembbaan issi bittannee oyddu maattaa mizzata heemmees.

Guyye baggaara cora paraanjja qaalan zo"uwaaninne karettaan xaafettida xiifatetti de'iisihin issi gastta maccasiyaa arssa meraara de'iyaara miicaydda zo"o kootiyaa maayadaara de'awusu.

Oorata qottan giigada yiidi kaamiya de'iyaara hagan eqqidaarissi gayee ay keena marccuwaa wirssishsha neeni eray? Taani mata o shammana koyyasishin.

Usuppun asati issi medirekiyan guppiiddi doosona. ha usuppunatuppe issinniya maccaaro gidishin hankkooti attumaageeta. Ha maccaarakka ba huuphiyan qalamiyan tiyada uttaasu.

Issi luxetta keettaa giddon cora naati adil"e ciishshaa malatiya meray de'iyo shamizziya maayidi uttidaageetu giddoppe heezzu naati bantta kushiya xoqqu oottidi dentti uttiddossona.

Wolaytta amban wolaytta talabzhiinee daro qommo naaqashshata, taarikiya, mayzza ma'eba gattiyogan erettees. Hagee bollara beettiyagee issi ciima away beni hanaaba odidi de'ees.

Luxetta keettan qeera naati issippe kaa'iyageetinne eta luxissiyaageeti qassi bantta bootta adussa mayuwa mayidi zoriiddi diyageeti yaa simmidi gidduwan eqqidosona.

issi keehippe lo7iya sohuwan dooza giddon appun attumma asay eqqi uttidee? keehippe aho giddida goshshaa muruttay de7iyo sohoy awa bittanee?

Zo'o birata qorqqoyuwan qum''ettida heezze keettati maaraara eqqidosina. Ha keettatussi garssa baggay bootta qalamiyan puulattidaagaa gidishin keettatuppe sintta baggaara lo'ya mitta puute dirssay de'iyagaa miyyiyan qantta zambbati toketti uttidosona.

Issi xuma keettay beettees. Ha keettaa gidon wolaytta keettan ganddan asay essiyo miizzaa qachchiyo zadaloynne zadaluwaa bollan qooday keehiippe cora gidida koray kuuretti uttidaagee beettees.

Macca naati banttana puulayiyo buqurati dumma dumma bantta bollaa kifiliyaa puulayiyo miishshati de'oosona. Hegeetikka ayfiya deemuwaagee menttershshaagee som"uwaagee dumma dumma meran de"iyaageeti beettoosona.

Giyaan miccetti bayzzettiyaa dumma dumma zal"ie buquratuppe mararidaageti tuummuwaa shunkuruutiyaa qaare baribbariyaa gidiyoo wode hegaa shammanawu daro asay maaraara eqqiis.

Yuushuwaan cora dumma dumma aawatettay de'iyo asay beettiyaagaa gidishiin issoy ba ayfiyaan maxaaxiriyaa wottidi qooriyaan dunguzzaa pooxaa xaaxxidi televizhiniyayo zaaruwaa immidi dees.

Issi Wolayttan gittaba oottida manttan Altaye Firiyaa googaa pootoy beettees. ika pootuwaa bollan dereqqidi xeelliidi dees. apoe garssa baggan hara xuufeti zo"uwan xaafeti uttidosona.

Ha xeellin beettiya naa"u asatuppe issoy huuphphiya dooqqidi woykko daddidi pude essi qachchi wottidi guyye baggara eqqidaagee attumaagaa gidishin sintta baggaara eqqidaara qassi maccaroni.

Issi biratappe giigida kifiliyaa giddon daro atakilttiyaa ayfeti de'oosona. Hegetuppe wannatiyaageeti loomiya, timaatimmiya, sunkkurutuwa, donuwaa, lelehiyanne heganne hegaa malatiyaageeta .

Guyye baggay maata mala meray de'iyo luxiyo maxaafa bolli wolayttattuw luxiyo maxaafaa ichchchashantta kifiliya yaagiya xuufee de'ees. Huuphessa bagaara qassi hadaiya malatay beettees.

Naa''u caammati uttido sohoynne caammatu meray ay malee? Ha caammaa wottiyay macca aseyee, attuma asee? Ha caammatuppe guyye baggaara de'iyabay aybee?

tohossa toophiya dalgga manttiya asaa seeriyo heeraa yaagiya xifatee beetees. qassi appe bolla bagara maata mala irzzoy beetees. ikka lo'ees.

Cora asay issippe de'iyo misilee, guutta naatu misilee, mehiya misilee, maata mera ashuuray de'iyo sohoy paraa bollan uttida bitaniya misilee beettees.

Hagee wogga konddomiinemiya keettaa gidishin ha keettaappe issuwan dumma dumma ushshati shiiqidi bayzettiyanne ha ushshati asaa mattoyiyageeta gidiyogaadan misilee qonccissees.

Nu biittiyaa itoophphiyaa dumma dumma wogaara de'iyaa biittatupe sintta xeera giidishin hageekka keehippe malaalisiyaa menttershshaa giddon woga buquraa urqqaappe oottidi giiddo geelisidi dichchiyoogaa.

Murutanchcha Liiqaa luxetta keettaa yaagiyaa xifaatiyappe sintta baggaara amarida naati uttidi paaciyaa ekkidi de'iyaagetuppe guyye baggan asttamaare eqqiidaage aybba oottii?

Dumma dumma kushe hiilatti asa na"aa dussawu keehin koshshiyaba. Darotto kushe hillanchchatti urqqappe medhdhiyo miishshatti asaasi galla galla de'uwawu koshshiyaa baaso maado. Etti urqqappe waati medhdhiyakkone oonee odanayo danddayiyay?

wode eehido be'anawukka keehippe lo'iyaa so miishshaatuppe issuwa gididaa siine beettees. ha siinekka issi keehippe aarrsa gidida kushiya bollaan oyqettidi uttiiss

Hagee uttanawu keehippe lo"iyaa sohuwaan issi qassi bottaappe worqqaappe oseettidaba malatiyaa oydiyan qassi sa'aa doonan kuushshiyaan osettida maata malatiyaa saleena malaykka de'ees.

Ambba giddon dere asay go"ettiyo ogiya baasiiddi loyttidi de'iya amarida asati ogiyan masettida shuchchaa hiixidinne qassi appe bollaara biittaakka qolidi beettoosona.

duummaa duummaa kushe hillan go7ettidi giggissido so miishshati issi sohuwa aysi shiqqi uttidonaa? sintta baggara de7iya naa7u so miishhshata kumi uttidagee ayba kattaa ayfe?

Baalay gakidaagaara ta michchiyaa huuphphiyaa oosettana gaada tana biraa oychchin taani guutta biraa iyyo immaasi shin he huuphphiyaa oosuwaassi gatee gujjideeshsha?

Issi cacara maayuwa maayida mishiriya ba huuphiyakka gidduwannaa"awu shaakkada duge yeeddidaara cenggurssaa xoqqu oottiyaa miishshaa I doonaakko shiishshi wottoogan haasayayida de"awusu.

Bootta kutaa maayida qoodan daro gidiida maccanne attuma naati baggay uttin baggay eqqin ziiriyaan pootuwaa denddiidi de'iyaageeta keettaa karen be'iidi de'oos.

Mittaa bolli carkkuwaa gasuwan yaanne haa qaaxxiyaa banddiraa ba kushshiyaan oyqqi uttida issi yelaga attuma na'ay bawukka arssa gidaahe bootta maayuwaamaayi uttiis.

Issi meran bullanne sa"aa yeedhiyossay bootta gidido caammay beettees. issi caammay qassi miyekki woykko kunddi uttiis. a wottidossaykka bootta sa"aana.

Tukkee jabanaara tigettiiddi diyagee qassikka uyiyo siinee, irkkaabootee siiniya wottiyogeenne qassi tamaa bonqqoy cuwattiyagee, ceeccay caccapi wottoogeenne tukkiya oyiqqida kushee beettes.

Issi wogga aaho adarashshaa gidon gidin asaaa yuussaa xalaala naagiya keehiipe pulayi wottidonne boottanne dumma dumma merara de'iyaabata mayzzidi, a bolli qassi masofiyaara ciishshaa wottidoogee erettees.

Wolaytta wogaa keettay sanqqay zo'o qalamiya tiyettidoogee yuushoykka keehi puulatti keexettidaagee de'iyagaappe ya baggaara darkkon cora uuttaynne cora kattaa qommoykka de'ees.

Issi issi ushsha keettaa biyoogan yelaga naattinne qassikka issi issi cima asaykka he ushsha keettaa biyoogan he ushshaa uyidi mattotti ekkidi biyoogee eta lo'iiyye?

Ha'i wodiyan yiida daro asaa kaha baqqidi ooso birshshiidi de'iyaa carkko eqqotatuppe issuwaa gididi qassi daroti a go"ettidi daro marccuwa demmanawukka maaddees.

Issi xeelin xeella giya keehiippe adussanne keehiippe lo'iya addussanne qodan cora pooqqetti ,qassikka yaanne haane simerettiya daro xeettan qoodettiya kaameeti beettoosona.

Issi karettanne so kaamee bolli daro ciishshay puulayanassi wottidoogee de'ees. He ciishshaykka kaamessi ushachcha baggaara de'iyaa geliyo penggiyaappe haddirssa bagga penggiya gakkanaashin maayis.

Pooto Tesppuu yaagiya pooto keettay beettees. Ha pooto keettaa karen cora qeera naatu pootoy, luxidi anjjettida asaa pootoynne hara pootoy beettees.

Misiliya bollan goshshanchchati goshshaa oosuwassi go'ettiyo dumma dumma buqurati leemisuwassi kalchchiya, kalttaanne akaafaa malatiyageeti sa'an zin'idoogaa be'anawu danddayettees Hegeetuppekka tuutee baynna kalttaykka dees

Wolaytta wogaa qumay dumma dumma qommo. Hegeettuppe issoy muchchuwaa gididi keehin xeellanawu maanawu paala lo"ees. Muchchoy uttappe beettiya kattaa qommn gididi haashin beetees.

Cora puuteti zerettidi mokkiyoo sohuwaan naa"u attuma asati hasayiyaageti eqqidoosona. ha puteetikka qoodan keehippe daro. eta miyaanikka adussa diiccida mittatikka de'oosona.

Mechaale toho kuwaassiya yaagiya misilee dumma dumma meran giigidi hagan beettees. Gidoppe attin a giddon diyagee tawu aynne gaanawu erettenna.

Issi xarsphpheeza bolli bulla lastiqqiya kammidoogaa bolli bulla jookiyawu doonaa matida aybakko bulla hoomotiya ushshay diyaagee a xaphphoon diyaa burccuqquwaan qilxxi gi uttiis.

Naa"u yelaga macca naati ambba geshshatetta naaganaw heeran de'iyaa miiriqqa ubba pitti shiishidi issi diran wottidi xooganaw giiggissidi de'iyaageetu guyye baggaara de'iyaa na'aa sunttay oomee?

Issi yelaga na'ay bari kushiyaan silkkiya oyqqidi ogiyaa doonan eqqidi silkkiyan jalli uttidi bananne erana shin I aybba pattiyaaba oottishsha!

som'uwa tiyettanawu maadiya heezzu looxxiga miishshati hagan issi sohuwan beetoisona. etape amarida qibaatetti keehi daroto macca naatussi immettidi bayzzetiya kushshe qibaatetta.

Issi aaho dembban naa"u gediyawa kaame woykko motoree gede simmidi biidi beettees. Qassi appe haddirssanne ushachcha baggaara cora asay hemettidi de'ees.

Nu heeran issi gita gidida bullachchay de'iyaaga asay bonchchanawu asay ubbaykka shiqettidi wolaytta soodo biyoogan keehippe lo'iyaa hooteliya oyqqiyoogan keehippe lo'o hanotan aattidosona.

Nu heeraara yelaga attuma naati ubbaykka laytta laamiyaa baalay gakkiyoo wodiyan bantta huuphiya dumma dumma hanotan giigissiyoogan keehippe puulattidi beettoosona.

issi sohuwan keehippe lo7iya duummaa duummaa qumaati shiqqidageetu giddon gossiyaa giddon de7iyaagee aybee? issi oyddiya bollan de7iya duummaa duummaa sohuwan de7iyaagee aybee?

Ogiyaa doonan tukke keettay beettes. A sinttankka asati oyidiyan ekkidi uttidaageeti beettoosona. Sinttaara qassi ogee bookertin shuchchay pude kiyidaagee beettes.

Ichashshu asi issippe eqqidaagetuppe naa"ati attumaageta qassi heezzati maccaageeta gidishin attumaageeti hinkkotuppe layttan keehippe guutta gidikkonne etaaara issi mala maayyuwaa maayyi uttidoosona.

kawo xoona pootoy hagan kaqetti uttiis. i shuchchaa dirssaa bolli asa kushiyan merettidi giigi uttiis. ikka xeelliyode keehi daro lo'ees.

Zmaana keetta keexxiyo eeshshay keehin dummatidi yidooge eretees. Hagee siminttuwappe, biratappe, shaffiyappenne shuchchappe oosetees. Hagee deiyosaykka ordde woykkosangga heeraan de"ees. Hagaa uteliya hagaazzay aybe?

Nu heeran de'iyaa maateme keetay asaassi dumma dumma ooso sohuwa qonccissiya taapeelata medhdhiyoogan erettes. Hegaa be'ida asaykka qassi ba ooso keeta qoncisiyaaba merisses.

Daro asay issoy issuwara qoomettidi denbban awaa bolli eqqidaageeta gidishin ha eqqida asaappe qoodan dariga asay mattuman maccaageeta. Ha cora asaa giddoppe guyye baggaara daro asay issoy issuwara qoomettennan barkka eqqidosona.

Ambbaa giddon ispporttiya oottiya cora asati de'oosona. Hegeetuppe baggay bolaaliya gixxi uttidaageeta gidishin baggay qassi boggiya gixxidi ogiya doonan eqqidi oottiiddi de'oosona.

Katta keettan de'iya uttiyo oydettinne katta wottiyo xaraphexatti keehi puulattidi oosetiyoge xalla gidenan ketta garssayka keehi mallaliya hanotan ooseetiyoge giigiissanaw aykeena mishsa koyi?

Biron giigidi de'iyaa ambbaa giddo ogeta xeelliyoode keehippe aaho gidagee kaamee la'an yaanne haa adhdhanawu keehippe maaddees. miyiyankka qassi bookettida biittay de'ees.

Zammaana yaanne haanne yinggiriya woykko qaattiya oydee beettees. A sinttan deskkiyan qassi wodee ehiido elektiroonikke miishshay bootta deskkiyan bollan diyagee beettees.

Keehiippe aahonne adussa asphaltte ogee beettiyaagaa gidishin Issi asaa caanida kaamee qimoora yiidi dees. Ogiyaan qassi gutta asay hemettiyaagee beettees.

Nu keetta matan issi wolqaama tukke keettay diyaagan shaa'iyoo tukiyaa peeno geli gelidi aggenan ixxiyoorin tankka hekke keettaa banne uyaagas.

Aaho abba bollan amarida markkabeti de'iyaageetu bolli guutta asay hefinttappe hafintta pinniidi de'ees. Qassi woggay de'iyaaga giddonkka cora asay de'ees.

Issi yelaga macca na'iyaa bari kushiyaa xaaxxada ha simma eqqada xeellaydda miicciyaara de'awusu. Akka ba huuphiyaan qeeri xaaqa qachcha wottaasu.

Wolqqan ootti aqida asati shuchchaa bareellan tookkidi ehi ehiidi qoliiddi de'oosona. Ha eti qoliiddi de'iyo shuchchay keettaa keexxiiddi deiyogaa gidiyogee erettidaba.

Heezzu macca naati issippe eqqidaagetuppe issi na'iyaa gidduwan eqqidaara addussa kootiya maayada garssa baggaara suriyaa gixxa uttaasu, ha na'ee sunttay oonee?

Issi wogga ichchashaa gidiya keettaa dooridi keexxoogee haahuwan xeelliyoode kundanaaniyaba malatiyagee keehippe yashshes shin asay ha sohuwan waanidi yayyennan de'i?

Addussanne puulanchcha gidida magalashshuwaa gidduwaan qachchidi duge sa'aa gakkanaw yedi bayyidooge keettaa keehippe puulayyidaage keehippe lo"essinne qassi alleeqo gidi uttiis.

Naa'u asay xeessidi ergendduwa giyo caammati de'iyaageta gidishin issoy pinke gidishin haray qassi bullawu baqqiya cammata gidid ubba caammatussikka sinttan qeeri xoo'etti doosona.

Keettay daro miishshan woykko marccuwaa keessidi puulayidoogee puulaa eqqa wozanaa bashshees. Dumma dumma lo"iyaa upuupatun doodetti uttaagee korinttiyaa poo"uwaara keehippe lo"ees.

Zannaqanawu issi heeray asa huuphpiyaa keehin shemppisees. Heezzu macca naatinne issi attuma na"ay issippe pootuwaa denddidi deosona. Etti ha zanaaqqiyosay awa heeree?

Macca na'iya pude suuyliya gatta qanttan gixxada ba issi kushiyaan huuphiyaa oyqqada qassi issi kushiyaa kiisiyan yeddada ha simma xeellaydda eqqaasu.

Kaameeti injjiyaan buluulanawu asaa naati eraan keeten"idi shuuchappe gigiisido oge de"ees. giigida ogiyaan cora kaameti ziriiya eqiidaageetikka de"osona. Ha kaametuppe issi kaamee ba zookuwan hara kaamiya baa"idi eqiis.

Ha sohuwan issi komppitere de'ees. Ha komppiteeriya meray karexxi ekkiyaagaa gidishin ha komppiiteree uttido sohoykla bootta. Iskkiriiniya giddon haattaanne shuch ha malatiyabay de'ees.

Asay beni wodiyan goshshaa oosuwa ootanaw biidi dumma dumma miishata go'etiyooge eretiyaaba. Gidoppe attin ha'i wodiyan qassi goshshaa goyyiyaa zamaana kaamee yiidogan daro wwaettokkona.

keehippe daro shonkkoruwa issi sohuwa qnxxidi doori wottidoona lanqqiyan aybba asinne baawa shin hagee be'iyoode keehippe lo''iyaaganne uyya uyya giyaaga. yaatin bayzziya asa awupe ekko!

issi sohuwan diya cora wolaytta asay be'idi ufayttiyo miishshay beetees. ayoo qassi issibaykka dummatidi beetennaba malatees. a boli haattaykka qassi des.

Cora asay issisan shiiqidi uttidaageeti maccayinne attumay beettoosona. Eta sinttankka asati eqqidi bantta kushiyan woraqataa oyiqqidi nabbabbiiddi diyageeti Tayo beettoosona.

Wolaytta woganne wogeta qonccissiya dumma dumma quma qommoti issi kifiliyaa giddon maaraara dooretti uttidaage de'iyaagappe sintta baggaara bambbariyaa tigiyoo shaatekka de'ees.

Issi kawo ooso keettaa dirssa gidduwaa malatiyaa sohuwaa be'iyoode daro maati baynna sohoy de'iyoode qassi ya baggaara naa"u mittati keettatu miyiyaan banttarkka eqqidaageti beettoosona.

Issi bitanee issi keettaa darkkon eqqidi ba naa"u kushiya guye ba''idi ha simmidi xeellidi de'ees. A miyiyankka mokkiya santtaa puutee beettees.

toophiyaa zo'o masqqaliya maabaraa bessiya xifatee qorqqoruwa bolan hagan kaqetti uttiis. assi meray qassi suuttaa malattiyaba gidikkokka darotoo asay dosenna.

Abeti zamaana oydeti, xaraphphezzay xeelanawu, uttanawu, shemppi ekkanawu, go"osona. Ha oydetti giigiyoy furnichcheere keettan kushiya hillay deiyo hiilanchchatuna gidishin, gatee woqqe?

Keetta kanchchee kumido keehippe lo"iyaa sohuwaan daro kaameti yaanne haa simerettiidi de'iyaagee beettees. hagee sohoy nu biittaa giddo gidenagee erettees.

Darotoo issi issi heeran cora kaameti dumma dumma haaho sohuwappe yiiddi ogiyan sa'ay qammikko issi sohuwa simmidi eqqidi aqidi boosona.

Issi macca na"iyaa, mittan kaqqettida maata mala carqqiyan karetta xaafuwan xaattidagaa oyqqida urqqa ogiyan eqqaasu. guyessan hara naa"u asati kaallidi yoosina. na"iyaa oyqqido banddiray awu beettagee?

Nu biittaara issi issi yelaga naati bantta yelettido alassaa bonchchanaw dumma dumma puulattidanne ayfiyan xeellanaw lo'iyaabata giigissiyoogan keehippe lo'iyaa hanotana aattoosona.

wolaytta woga maayuwa maayida issi aadussa macaa naa7eraa de7iya qantta naa7a sunttay oona geteetti? maccaa naa7iya gixxidobay gurddeeyyee aybee? etikka de7iyosay awanne?

Naatiraa giyo maatay qashshuwan qashuwan diyagee beettes. Hagee caddi uyin uluwaanne dumma dumma harggetussi keehi maaddes goosona cima asay haasayiiddi.

Aaho ogiyaara cora asay yiyaagee biyaagee de'ees. Daro asay ba tohuwaan hemettiidi de'ees. Qassi issi bitanee naa"u tohuwaa woykko goommaara de'iyaa motoriyaa bululiisiidi de'ees.

Nu heeran hagiddon zetsaat geetettiyaa ushsha keettay dooyettidaagaa nu heeraa yelaga naati ubbaykka yaa biyoogan issippe ushshaa uyiidinne kaa'iidi pee"oosana.

Aaho dabaabay beettes. Ha dabaabaa sinttan kaamiya oge beettes. Qassikka ha dabaabaappe hini baggaara keettaynne qassikka saloy, "toophphiya" giya xuufeekka des

Keehippe dembbaati uttida sohuwaan cora qommo gidida kaccenne gamma mizzati de^oosona. Sintta bagaara naa^u bootta gamma mizzatu boollan uttidda yeelaagati toora bantta kuushshiyan zozzissidi paraa kooridi buraqqidi beetoosona.

Issi wogga kaamiya giddon dumma dummabati de'oosona. Issi bitanee maata mala qophiya wottidi, bootta shamiziyaa maayidi kaamiya giddon eqqiis. Ashangguulute misilekka A bollan de'ees.

Ha sohuwan eranchchatuppe medhdhido irziizzoy sa'an kummi uttiis. Shin mati i ay keena maadiyaba gidikkokka a sunttaa wolayttattuwan hanno gaana danddayettenna.

Issi bootta qalamiyan tiyettida keettay ayyokka penggiyaa karee karetta gididaage dooya de"iyaagan dumma dumma buqurati de'oosona. Hegeetikka zempiyaagara diya yuuyiya oydee, kompiitereenne malatiyabati de'oosona.

Issi bittanee misiliya bollan miicciydi de7yagaa sunttay oone? Misiliyaa bollan bittane ayfiyan wottido aybaa go7aa immanawu danddayi? Ha bittane uttido sohoy awee?

Issi qantta goshsha shooqqa malattiyasaan keehiipe aaca maata malattiyanne xeelanawu ayfiya oyqqiya mittay tokketi diccidaagaa gidishiin garssara lee'iyan issi eqotaa sunttay beettees.

Issi keehiippe ceegida xeelanawu iittiya ambba, keettatu qottaara ubbay lo'enna, plastiiqiyaan kammido keettati, qassi oge bolli qeeri qeeribata zal'iya asatanne cora asy ogiyaara yiyaagaanne biyagee beettees.

Wolaytta dichchaa toho kuwaasiya citaa kaassanchchati kaassa denbban hoolliya paydissidogaappe denddaagan wolqqaama ufayssaa ufayttiiddi beettoosona. Eti maayido maayoykk wolaytta dichchaa mallayaa.

Kaamiya ogiya bollan eqqida daro kaassanchchati beettoosona. Ha kaassanchchati zoriya etappe sintta baggaara eqqida naa"u qophiya wottida asatikka tayyoo beettoosona.

Toophphiyaa timirttee beeruwaa ministtaree gidiya profeseeriya Naga Biranu haasayid beetees. Tammane naa"antta kifiliyaa yunvurshiyaa paaciyaa ayfee yidooga odidi de"ees. I odidi deiyo awudee laytta haasayidi dei?

Issi luxettaa luxxisiyaa izaaway biron keexxettiidi de'iyaa keettan payduwaan keehi cora naata uttisidi luxxisiidi de'ees. ikka qassi bootta luxissiyaageti maayiyoo mayuwaa maayi uttiis.

Issi bitane diyaagee ba keettaa keexxi polidoogaappe guyyiyan keehi lo'iyaa qalamiyaa tiyssido keettay aadhdhiiddi xeelliyoo wodiyan puulattidi keehippe lo'ees .

Ichchashaa gidiya gastta asati goshshanchchati bantta goshshaa oosuwan aykeena murutan demmiyakkonne kattaa yuuyyi yuuyyi xeelliiddinne paccay aybakkonne xeelliidi diyageeti beettoosona.

Kataman so keetta katta keettaay betees. Hagee katta keettay dumma dumma quma qommota oyqqidaga gidishin maanawukka injjetees. Asay qan"iyaa, laaxaanne kawuwaa ha keettan mees.

Dumma dumma cora oosoti oosettiyo sohuwan asaynne dumma oosoti oosettiiddi de'oosona. Baggay hariya laaggees baggay keettaa matan eqqidi haasayiiddi de'eosona.

Issi aaho kaamiya ogee shuchchan kaamee kanttennaadan asi diroogee beettes. Aanikka cora asati issisan shiiqidi eqqidaagee beettes. Miyyiyan dozzati doosona.

Issibay bonchchettiyo daraphphan Wolaytta wogaa maayuwa maayida macca naatinne attuma naati de'oosona. Ha naati qassi wogaa maayuwa maayidi durissan bantta wogaa qonccissoosona.

ha quma keettaa giddon daro dumma bati beetoosona. ha qumay diyosaa bessiya woraqatay qassi daro xuufeta ba giddon oyqidaba malatees.

Gaashshiyaa zeerida bitanee mokkiyaa gaashshiyaa bollaan murutissiyaa woykko hara doonan madaabbariyaa zeeriidi de'ees. Ikka hookkidi yaafaran yaafaran laaliidi de'ees. Gaashiyaa meraykka maata meraa maayis.

Issi huuphiyaa dichchi uttida yelaga na'ay ba kushiyan tooranne gonddaliyaa oyqqidi Wolaytta wogaa maayyuwa gidiya hadiyaa maayyidi issi maatay shalkkakidi dembbam eqqiis.

wolaytta woga miishshatuppe issuwaa gidiya coora yetta miishshatti de'osonna. hegeetikka duummaa duummaa meraara de'iya cengguurrssa oyqqida miishshati issi sohuwa shiiqi uttidosona.

Luxettaa luxiyaa naati bantta dawutaraa gelissidi aan oyqqanaasi maaddiyaa buquraappe issuwaa gidiyaa korojjuwaa yaagiyoogee de'ees. etikka dumma dumma meratun tiyetti uttiis.

Issi cima bitanee miyiyaara qalam"ettiyaa qophiyaa wottidi wogga koporttaakka maayidi ba kushiyan migiduwaa wottidaagee cenggurssaa xoqqu oottiyaa miishshaa doonaakko shiishidoogan haasayiiddi de'ees.

Muussawukka keehi wolqqama maattaasikka hegaadan keehippe maaxxiyaa eta sunttaykka waadu miizzaa getettiyaageti dumma dumma meraara de'iyaageti ,maataa hookkidi miidi de'oosona.

Issi yelaga na'iyaa pootuwaa denttiyo buqura ba sinttan wottada dumma dumma pootuwa denttayda beettawus. Ha na'eppe guyyessa baggaara qassi amarida naati beettoosona.

Issi tooki paalangiddon uttida bitanee ba sinttara ha simma da yayyide de'iyaa gela"o na'iya wolqqan I kushiya oyqqi essidi aybbakkomne haassayssidi de'ees.

Nu wolaytta wogaa qonccissiyabatuppe issoy durssa, katta giigisuwaa, azzanawua bochchuwaa, imata bonchchetta. Wolaytta durssay pala lo"ees. Oyddu yelaga naati pala lo"iyaa hanottan duriidi deosona. Etti duriidi deiyosay awe?

Dumma dumma mittaappe oosettiya woyikko perniicheriya miishshati corati de"oosona. Hegeetuppekka ha sohuwan diyagee booxxi uttidaagee xeellanawukka keehi yeemoyiyage ayiba lo'i!

Issi woratti ekkiya heeran giddo ginan duunnee de'iyaaga gidishin, he duunniyaappe hefintta baggaara aybi de'ii? Ha woraa giddon de'iya harabati aybee aybee?

issi gal'a keettay diyaagaa matan maatay mokki uttiis. a matan diya maataa boli qassi dirssay beettees. ha dirssay qassi aguntta gidenna.

Issi coraa gattiyaa woykko naqaashshaa deriyaakko gaattiyaa eqotatuppe wollaytta telebizhiniyaa wodala ganjjiyaa giyaan bayzzettiyaa soo buquratu gatiyaa deriyaasi gaattayda de'awus.

Issi qantta mittay biittaa doonan diyagee ayiffiyo ayfee keehippe lo'iyaagee nu biittaan diyakko giidi daro asay ammottiyoogan puutiya koyiiddi des.

Daamota deriya balla kiyiyoode dugen diyabay ubbay beettes. Ha sohuwan usuppun paranjati zanaqqanawunne issi issibata be'anawu yiiddi ubbayikka dunguzaa pooxaa maayidosona

Issi guutta na"ay dorssa mariyoo idimmidi haa simmidi miicciddi eqqis. He dorssa maree meraykka bootta mulxxa gidida meray de"iyo dorssiyo

Issi bootta irzzo maalata giddon bulla qalamiya naa"u kushiyaa pude wottida misileenne qassi harabatikka de'iyaageetuppe garssa baggaara amaaratto doonan xaafettida xuufe de'ees.

Cora macca asati issippe gididi lokkomaa carshshaa garssan hokkidi maxiidi de'oosona. Lokkomaa meraykka maataa mala. Ha asatuppe ya baggaara miizzati bettoosona.

Kallo kaamiya giddon kumi uttidda dorssaynne deeshshay beettees. Issi na'ay kaamiya oyqidi pude gi'iyode issoy a matan eqqidi pude xeellidi de'ees.

Keehippe zammana hanota oosettida kaamiyaa bollaa Teknoolojjiyaara oohettidabaykka issi ojetti uttiis qassi kaamessi de'iyaa qottaykka haratuugappe keehin dummanne lo"iyaaga .

Guutta naati ciishshaa bantta kushiyan oyikkidi anjjettiyo karetta mayuwanne qophiya wottidi ziiriyan eqqidi haa xeelliiddi doosona. Etikka koyro kifiliya doommanaappe kasetiya luxettaa wurssaageeta.

Ha nu be'iidi de'iyoo issi bitanee oonee giikko! keehippe bonchchettida dottoriyaa Alamiyaa payatettaa nanguwaa eqotaa sintta gadawaa getettidi erettees. Ikka nu bittaa asa.

Wollaytta dalgga manttiyaa qonccisiyaa banddiraa malatiyaagaa bolli qoodan oydda gidiyaa xifaatee xaafetti uttagee beettees. Ha banddiraykka zo"o karettanne bootta meraa oyqqi uttiis.

Issi karetta kootiyaa bootta shamisiyaa qassikka karetta suriyaa woykko bulaaliyaa gixxidi issi aaway ba kushiyaanikka pomppaa oyqqidi asaasi ba oottido luxettaa eraa odiidi de'ees.

Daro asay maaran uttidi dumma dumma saaniyan baro baro miidi doosona. issi som"oy beettenna bittanee guufe malaa kushiyan oyqqidi eta sinttan eqqiis.

Wolqqaama dembba bollan issi maata meraynne bootta meray de'iyo qorqqoruwappe giigida keettaa keexxidi giigissidooge issoy issuwappe haakki haakki de'iyaage beettees.

Awashi Bank giya xuufee de'iyi pooqe keettaa miyyuyan yelaga naati baggay eqqin baggati qassi eqqidi denddido pootoy beettiyageetu guddoppe maccaageeti qoodan keehi guutta gidiyode attumaageetu qoidan coroosona.

Nu biittan fe'iyaa seeraa naagissiyaageeti issi issi heeraa qammankka naagiyaaba gidiyaakko keehippe lo'o. Gaasoykka kaysoy issi issi keettaa qamman geli gilidi bogiichchiyoo gishshaasa.

Issi arssa geela'o na'iya ba kushiyan puulaa miishsha oyqqada ba sinttan gorppayda de'awusu, I sintta issi karexxi karexxi uttidabay beettees.

Keehippe dichchaa bessiidi de'iyaa ambbatuppe issuwaa gidida wollaytta sooddo ambbaay xooqqiyaa sohuwaan eqqi xeelliyoode keehippe lo"ees. ha ambbay mata wodiyaan keehi dicciis.

Gastta asati issippe gididi issi keettaa giddon uttidi etappe sinttaara odettiyaa yohuwayyo hayttaa immidi ezggiidi de'oosona. Etappe ha baggaara de'iyaage oonee?

Issi heezzuu toho bululiyaa miishshaa issi sohuwaappe hara sohuwaa efaanawu maadiya zo7oo kaammiyaa beettawusu ippeka guyeesa baaggara miishshaa i gidon wotiya naa7ay beettees

Toophphiya biittiya dumma dumma cora oosotun bana bonchchissiya gita biitta. Hegeetuppe amaridaageeti: wottaa kuwaasiya kaassaa, biskkiliitiya annaaciya, hegaanne hegaa milatiyabatun erettawusu.

Iray Bukkido Balgguwan Haattay Urqqatidi Mooretti Uttidaagebissi Diran Shiiqidi Zeeretti Uttis. Haattaa Meraykka Adil'e Ciishsha Malatees. Gaxaara Puulatti Uttida Mittati Beettoosona

Issi maata mala meray de'iyo irzzuwa bollan eqotaa erissuwa bootta qalamiyan xaagoogee qonccidi beettees. Ha irzzuwayyoo qassi giddo gidan dungguzza malatiya hara irzzoy gidduwara beettees.

Duummaa duummaa meraara de'iya keettaa giddon kaqqiyo magalashshuwaa aybappe medhdhidona? Heezzu magalashshuwakka garssa baggara shishshidi qachchi oyqqidage aybee? Magalashshoy bayzettiyoy awane?

Nuson baalaw shukkido ashoy hanno gakkanaw son wuribeenaagaa nuso aayyiyaa he ashuwaappe gaylle meqetta xalaala shiishada kattido ashoy ayba mal'es giidetii?

Ay ooso keettaanikka he ooso keettaa sunttaanne haggaazaa qonccissiya erissoy de'ees. Luxettaanne paaciya yigettaa giya xuufee paranjjattuwan xaafettidaagee beettees hagan.

Aaho ogee de'ees. ogiyaappe sintta baggaara dirssaan direttida wogga keettay de'ees. keettaako geliyoo penggee maata meran tiyetti uttaagee nuuyoo beettees.

Dumma dumma bayzziyo miishshati de'oosona. Hageetti dumma dumma shuboti silkiya tama wolqqan kunttanawu maadiya qoriyan wottanawukka maadiya sagayotakka gidenan agokona.

Giyaa giddon miizzata bayzzanaw ehiidoogeeta shammiidi de'iyaa cora asay gatiyaa wachchiidinne qassi maayyidooga qonccissanaw yerettiidi de'oosona shin asay keehippe cora.

Issi mittaa kuwaa giddon cora issi mala maayuwa maayida luxiyaa naatu sinttan de'oosona. Eta giddon qassi naa"u wogga asati eqqidosona. Eta sinttan qassi buquraa wottiyoo oydee de'oosona.

Issi wogga leemo maata keettay beettes. Aappe guyyessa baggaara uuttaa alay keettaa yuushshuwan dooddidaagee beettes. Sinttaara zagon maatay diyageekka tayyoo beettes.

Giyaa giddo heezzu asati eqqidosona. Etappe issoy xaatta santtaa oyqqidi shammanawu wachchees. Maccaara zo'o maayuwa maayada ha simmada etaara hasayaydda miiccawusu.

Ta machchessi shamanaw koyido worqqay keehi al'oggappe denddidagan sinttappe marccuwa shiishada shamana gaada odidooge o yiloyidoogappe denddidaagan ooyettidoga oone nuna sihettanay?

Godaree wora giddoppe kiyiyagee beettes. Ha godariyaa ayifee gallassan demmenna gishshawu daroto qamma bilahiyan kiyidi asaa qohana danddayiya kare medossa.

Issi karetta ooratta macca asaa caammay ginddiya bessiyagee gediya xugunttaa kammiyagee beettes. Aappe guyye baggaara ciishshay puulaa gujjanawu tokki wottoogee beettes.

Ha misilee loohissiya gebire woldde yoseefi toophphiya maccaageetu biheeraawe citaa loohissanawu sunttettidoogaa qonccissees Ha loohissiyagee pedereeahiniya kaalettiyagaappe aawatetta ekkiiddi de"iyogaakka bessees

Ha sohuwan beettiyagee beni wide buquratuppe issuwa gidida teeppiya. Ha teeppiya meray bulla gididi karetta isppikkeree de'iyoogaanne oyqqiyo kaqqoykka de'iyoogaa.

Issi wogga daayyi uttida mittaa de'iyaaga daashsha oyqqada qaariya kuulu muludda kaa'aydde de'awusu. Shin ippe guyye baggan de'iyaa medoosa sunttay oonee?

Wollaytta dunguuzzaa meran oosettida caammay xeelliyoo wode keehippe lo"ees. I oyqqido merayka zo"oy des karettaykka des qassi adil"e ciishsha meeraykka de"ees.

Issi karetta Dimmi gi uttida saluwani issi asay woxxiiddi de'iyaagaa malatiya misilee tamaappe woyikko bonqquwa malatiyaban meretti uuttidaagee Hagan beettees.

Toga miishshata ha wodiyan katama giddon sohuwappe sohuwaa baanawu daro asay go"etees. Ha toga miishshati banttana sohuwaappe sohuwaa qaattanawu maaddiya lambba koshshees. Ha lambba duuqqiyo sohoy katamaa giddon saamintta giddon laattamane oyddu saatiya oottees.

Asaa naati kattatetawu go"ettiyo mokoroniya yaagiyo paranjati daro wode miyonne ha eta biittaappe ne biitta yiida katya qommo gidishin maanawukka injetes.

Asaa naati bantta wolqqay danddayoogaa keenaa woyikko bantta yesuwan guuttanne daro gidida zin"anawu maaddiya piraashee dumma dumma meraa maayidaagee de'es.

Maata meraa kootiya bollaara maayida issi n'eeranne bootta duge gakkiya maayuwa maayida issi maccaaseera bantta luxetta keettaa karen uttidi nabbaboosona.

Urqqaa munaqqi medhdhido tamaa eettiyo miishshay hilliya jabanaa, otuwaa, mesqqeleetiyanne kooraanuwa medhdhiya hiillanchchiya medhdhada giyaa ehido ooratta heezzu achchaawa miishshay beettes.

Yelaga na'ay bari kushiyaan mittappe maseti giigida wogga masqqaliyaa oyqqidibari huuphiyankka kutta xaaxxidi qassi morggiyankka qeeri kutaa qumayddi eqqiis .

Haddirssa baggaara irjzzo malaatay diyaagaa giddon heezzu mittaa malatiyaageti eqqidaashin ushachcha baggaara qassi salo mera zin"ida mittaa malatiyaagee de"iyaagaa bollaara naa"u asati de'oosona. Ha malaatay aybaa qonccissiyaage?

Asay issippe uttidi kattaa miyoo wodiyan issoy issuwaa barssioogee asaa giddon diyaa siiqotaa bessiyaaba gidikkonne gidduwaara barssettenna asay siiqettenna giyoogee?

Issi sohuwan uttida macca naatu qooday aappunee? Eti maayido maayuwa meraynne wottido caammaa meray ay malatii? Etappe guyye baggaara de'iya magalashuwa meray ay malatii?

Nu son guyye bagaara keexxido keettaa keexxidi poli makkidi sanqqaa aattiidi he sanqqaa gurddiyhoonne dooyiyoo qulppiyaa shammi ehoogee kunddinne me'iigis.

Kushiyan medhdhiyo wogaa buquratun puulattida keehippe loyitti wottido tukke keettay de'ees. He tukke keettaan jabanaynne siinee diyaagaa sinttan shaayettida tukkee beettees

Hagee addisaaba kattaman diya ha layttaa giddon kawoy ootissido lo'iyaa heeratuppe issuwa. Haattaykka akko shiiqiyode keehi lo'enna gidikkonne katamaassi daro go'aa immees.

Ha durssay awa biittaa woykko awa dere kochchaa durssee? Ha duriya asati maayido maayoy awa dere asaa wogaa maayoo giidi qoppeetii?

Ossi suuke giddon attuma naatu bollaliya bayzziyooga mitta bolla kaqqi kaqqi wottidoogee de'ees. Hehayyo issuwaw issuwaw gatee ay keeneshshe ?

issi macaassiya eqqada toophiya bandiraa oyqqada beetawusu. a eqqido sohoy diyagaa matan qassi daro asaykka diyagee tawu beetees. sohoykka lo'ees.

Issi botta meraara de'iya melaa sohuwan de'iya ayfe beettiyo misile oone? Naa"u issi mala woga pitaaleti xafetidaageta woygidi xeesanawu danddayeeti?

Dumma dumma birata seerissanaw maaddiya issi maashshinee de'iyaaga go"ettidi naa"u duuxi uttida birata issi gattidi gachchidi de'iyaa na'a be'adi ?

Issi mittaanne maataa maayida deree beettiyagaa gidishiin a gidoon bulaali uttida keranne booho mala sohoykka dees. Ha sohuwaan diccidanne qiiba dozzattikka de'oosonna.

Issi ammano keettaa sinttan daro asati bootta naxalaa maayidi uttidosona. Etappe guyye baggaara qassi oyddu asati dumma dumma mera naxalaa maayidi eqqidosona.

Iyesus kiristtoosi ha sa'a nu nagaraa gishshaw yiidi hayqqidooga oddiya asati wodiyan wodiyan bantta misrachchuwa odiyo gishshaw tumay wordo milatidoy aybisse?

Wolaytta gishshaw taani eqqana giidi issi bitaniyaara palametiidi de'iya Wolaytta dalgga manttiya giyaa xifatiyappe bolla baggaara utti uttida bitaniya sunttay oonee?

Nu biittaa macca naati suriyaa gixxiyoogaape daruwaa qamisiyaa maayanaw keehippe dosoosona. Hegaa kaallidi oratta ooratta qamiisee giyaa yiyoo wodiyan shammanaw aykeena ufayttoosona giidetii?

Ha wodiyan cora asay ba kushiya de'iyaa silkkiyaa kaallidi issi bana koshshabaa yuu tube giyoogan koyinnekka daro metootennan sihowaara demiigoosona.

Cora wolaytta kuwaasiya kaassaa citati maaraara ziiriyan eqqidosona. Eti ubbaykka issoy issuwara qoometti uuttidosona. Gaxan de'iya naa"atuugaappe hara maayoy ubbaykka issi mala.

Dumma dumma cora gattiya gitetu sunttaynne eqotat beettiyaageeta gidishiin hegeettikka facebuukiyaa, instagraamiya, linkeediniya, yutuubiyaa, twiteriyaa, watisppiya, pinterestiya, snapchtiya, telegramiya, tiktookiyanne harata gidishiin hageettu ubbawu eta meraynne qottay, qassi oosoy dees.

Asa naatu payyatettawunne giyoogekka asa naatu bollay harggiyaw eessiwan eenenna mala asay go"ettanaw bessiyaa qumatuppe issoy tuumuwaa gidikonne a gatee al"o.

Keehippe aahonne xeellanawukka lo"iyaa kifiliyaa giddon cora asay shiiqidi de'iyaageeti aybaa oottiiddi de'iyoona? He asa ubba sinttan de'iya sohoy aybbawu maaddii?

Wolayitta wogaa dungguzzaa mayidi bantta kushiyan cachucha zayyiya oyiqqidi issippe kaa'iiddi de'iya cora asati beettoosona. Eti eqqidi biittan qassi maatay dees.

Ogiyappe ushachcha baggaara issi keehippe lo"i uttida heeran amarida keettati de'iyaageeti bootta meray de'iyo qalamiyaan tiyyeettidi bollaara zo'o meray de'iyo qorqqoroy de'ees.

Bolla saluwaara paalliyaa kafo qommuwaappe issuwaa gidiyaa xinggiliyaa yaagiyoogee beettees. Ha kafuwaa meray darin lo"ena shin i qassi saluwaara paallees.

Nu woosa keettan issi gita gidida jenereetera de'es. Hegeekka wosa keettan asay qaalaa siyishin woykko prograamiyaa oottishin xomppee biikko tamaawolqqaa immanaw keehippe maaddes.

Issi maataa milatiyaa irrzuuwa bollan xafeti uttida botta xifate de7ees. Hegeekka wolaytta soddo ambbaa yaagiyaa amaarattonne wolayttato doona pitaleta oyqqi uttis.

Heezzu asati issi kaamiyaasi buquraa caaniyoosan boolla baggaara uttidosona. Eti diyo sohoykka bazzonne mela qassikka suuppa mittatinne duppa maata xallay diyoosa.

Macca na'iyaa ogiyaa doonan uttada banggaa shaayayida de'iyaara miyiaakko siimmada miyiyaan de'iyaan asaa xeellayda de'awus. i miyiyaankka cora guutta naati uttidosoona.

ussuppun attuma asati issippe gidid wolayta wogaa maayyuwa dungguza maayyidi bantta sintta haakko zaaridi xeellidi eqqidaageetuppe xade baggaara eqqida orddee oonee?

Issi qophiya wottida qantta bitanee daro miiriiqaa shiishshi caanidi efiiddi de'iyo buquray aybee? Ha efiyo buquraappe guyye baggaaranne miyye baggaara de'iyabati aybee aybee?